Wetin dey worry women for Nigeria fishing industry especially south south. Fishing business for Nigeria no be beans especially for south south wey be de heart of country fish world. State like Rivers, Bayelsa, Delta Akwa Ibom and cross River get plenty wata, rivers, creeks and ocean. Even as fish full ground, de women wey dey do wey dey this industry still deyface big wahala. Dem dey dem dey important for fishting, from catching processing to selling one Kpagam no dey do dem like that. Make we yarn de main gbege wey dey worry women for this industry. Number one: access to water and fishing tool na wahala. Most women no dey go deep sea go fish because of culture and strength wahala. Na men dey enter canoe go catch fish. But women go wait for shore. So dem dey depend on wetin men bring. Even when women dem wan try get or net, de money no dey. Den dem no fit afford outboard engine, fishing gear or ice boat to preserve fish. This one dey limit how far dem fit go for business. Number two. No access to credit or loan. Bank and loan pipo dey fear give women money. Dem dey ask for collateral wey women no get. Most times na small table women dey use sell fish and na daily contribution dem dey depend on. If beta law dey available, plenty women for fishing business go expand and even employ others. But without support, dem just dey do small small Number three. Wahala from middle men buyers wey dem dey cheat. Women wey dey process wholesale fish of ten dey suffer from middle men wey dem dey dictate price. If fish full market dem go price am like sey e no get value. Some women go catch, process fish finish and na peanut dem go collect. Dem no dey fit enter big market directly. Na de buyers de chop dey real profit. Number four. Lack of cold storage and processing equipment. most women no get light or cold room to keep fish fresh, so if dem no sell that same day, fish go spoil. Na why many dem dey smoke im, or dry im but dem no get Morden tools. This one dey reduce de quality of fish and sometimes make buyers no gree pay well. If dem get beta equipment, their story go change. Number six. Hel and safety matter For revrines areas, women dey face plenty hell wahala; mosquito bites, water disease and no access to clean toilet na regular tin. Some go stand near fire dey smoke fish for hours without face mask or hand gloves. This one dey affect their health gradually but dem no get choice because na de work dem dey survive wit. Number six. No involvement for decision making and leadership: Even though women dey do de heavy lifting for fish processing and selling dey no too too dey involved when big decisions dey make. Fishermen’s cooperatives, market union leaders, community chiefs, dey mostly be men. So, women voice no dey heard when policy community fish matters dey discussed. Number seven. Environmental pollution and oil spillage. This one na big wahala for south-South women. Oil companies don spoil many Rivers and creeks. Fish don reduce, and wata don dey get smell. Women wey dey depend on de wata no fit work again, some dey dey don relocate to enter another small trade wey no reach de money wey dem dey make before. Number 8. Cultural belief and gender bias For some communities, pipu still believe sey fishing na man work. Women wey wan enter de full fishing business go face eye eye wey dey look dem somehow. Some pipu go discourage dem say na taboo or say dem no strong reach. This kind mindset dey block many women from chasing their dream fully. Conclusion women for south south fishing industry dey hustle pass wetin eye dey see. From lack of support to, heal risk, low profit, culture palava, de wahala plenty. But even with all this, dem no gree give up, dem still dey smoke fish sell for market. Feed family, if government, NGOs and community leaders fit support dem with tools, loan, storage and training, de whole industry go beta and women go rise well well.

How fish farmers for Niger Delta fit keep record of pond stocking, harvest and fish hel to make business better. For Nigeria, for Niger Delta region wey include state like Bayelsa, Delta, River, Akwa Ibom and Cross River, fish farming na serious business. De land get plenty wata, swamp and river wey make good for pond especially for cat fish and tilapia. But make fish farming really pay, fish farmers no suppose dey do am anyhow. One of the key thing wey go help dem get better production get better production avoid loss, and make more money na to keep proper record. Record of everything wey happen from when dey stock fish till when dey harvest including how de fish feel healthy, now make we break am. Ponds stocking record; how and wetin you put inside pond: Why e important to know how many fish enter pond, type of fish, size and de type of stocking, where you buy am where you buy dem from, cost of fingerlings or. How to record Use small exercise book, table logbook. Example entry Date:fifth of march twenty twenty-five number two: Species – Catch fish Quantity: one thousand juveling Size: ten kg each Supplier: Chika Fish Price: twenty five naira per fish Benefit: you get you you go sabi if your fish grow well or not. If you track survival rate, if problem happen, you fit trace am. Number two. Harvest record: wetin you gain from the pond; why e mata To calculate your profit loss, to compare which pond or batch perform pass To plan for next cycle; how to do am Record the date of harvest, total number of fish harvested, average weigh per fish, total weigh (that is kg), Selling price per Kg, Buyer name and contact, expenses for that batch. Example entry: Harvest date: ten th June, twenty twenty-five Pond two: total fish- nine hundred and twenty Average weigh one point two kg, total kg: one point ten one point one zero kg price: one thousand two hundred per Kg Buyer: Alhaji Musa CA Amaki Total income: one one point three million naira eight hundred, Benefit: help plan beta next time Know which market dey pay pass, know your best harvest month. Number three. Fish Health Record keep eye on dia body and Keep hell on their body and water. Why e important. Fish wey sick wey dey grow and den e dey fit die fast. To avoid this, always write down sign of sickness, write treatment you give, know death and result, record wata quantity too, like PH temperature if you fit test am. Example: ten th April twenty twenty-five: Pond wan: Observation: Fish dey swim slowly, some dead Action: Treated with salt bath and antibiotics. Result: two days later, fish begin dey active again. Wata temperature: twenty eight degrees celcius Mortality: feed d fish Benefit: know wetin dey cause problem, act fast next time reduce fish death. Number four: Feeding and Record wetin you give: wetin you gain?, why e help? Feed wey cost pass every other. So you you go wan know if de dey give result. Record like this Date:, pond number, feed type, and quantity, type of feeding, fish behaviour, eating well, refusing feed, sample weight check monthly or bi weekly Example fifth May twenty twenty-five Pond three ten kg Couples farming Fish active during feeding Sample weigh: five hundred um gram per fish Benefit: avoid over feeding, plan with budget, know if your fish dey grow well.